tini kuni sidaamu baanke fushitino egensiishshaati. kuni shiima yanna giddo hanaffe lowo geeshsha iillitino baanke giddo mitte sidaamu baankeeti.

Tini dubbu sadaati. Dubbu saada giddo qamalete yinanni sirchooti. Lowo geeshsha waajjishanno garinni mimmittu ledo godo'litanni afantanno. Hakkii ubbuha ikkiro lowo geeshsha waajjishanno.

Tini babbaxxitinota guma horoonsi'nanni gati kaashshooti. Kuni gati kaashshi babbaxxitino mannimmate horo uyiitanno gumma aanno murooti.

kuni me''eho meu mini saada giddo mittoho kuni mei itateno birra hirre afirateno kaa'lannoho yaate horonsinnaniho kuni meu afamannohu duuchu sidaamu ikko itiyopiyu giddo...

Kuni sidaamu daga wolaasi laawisohu loosino tarikawe maxaaffati tarikawe kuni leelishanohu farashu worba ikkasinna

Tini gerechote. Gerecho mini saada giddo gaamantanno. Mini saada ikkasenni lowo geeshsha mannu hidhe birra hire horoonsiratenna gorre itate...

Tini sinotiraaki yinanni kaameelaati. Lowo geeshsha dadillisanno garinni gaacca"ame goofinota xawissanno. Lowo geeshsha waajjishannonna dadillisanno.

Tini kolishsho doogo ispaaltete yinannite. Kolishsho doogora lalunna ooso hadhayino. Lalunna ooso ispaaltete anjeyi kainohunni kalaqamawo qarrira lowo geeshsha bushaho. Dadillisaworeeti. Tini doogo babbadante loosama hasiissawo mannuyitinna makeenu woyi kaameelu harannoti.

Kowiicho sidaamu geerri budu geerri sidaamu oromote babbaxxitinori itophiyu dagoomi babbaxxiteyo hajo aana hasaawa hasaabbanni no giddonsa noota ikkito danchano bushano hasaabbanni afantanno.

Kuni muuziiqu uduunneeti yaate, kuni muuziiqu uduunni babbaxxitino basera betekiristiyaanete maga'note mine isipoorteetenna minenna babbaxxinowa horonsi'nanni huuro gotti asse leellishshanno uduunneeti

Tini timaatime gati kaashooti yaate, duuchu manni woxe hire afi'ratenna sagalimmate horo'nsiranno gati kaashooti.

Kuni sidaamu qaaqquulli uddirannonna umo amaxxe biifanno gara leellishanno budu umo amaxxatenna uddirate budeeti. Addintayi lowo geeshsha baxisannonna biifino uddiratenna umo amaxxate budeeti.

Kuni yannate lekkate wodhinanni koatteeti. Kuni koatte lowo geeshsha yannannita ikkasenni kaiwohunni biiffannotenna faashinete woyi yannannite gede assine horoonsi'nanni uduunnichooti.

Tini base hotelete yinanni baseeti yawu hotele duuchu manni gangalatanno hagiidhe sagale itannowanna agattp age hagiirrensanna babbaxitino heeshsho xawisannowaayi yaate

kuni tullonna lagaho yaate kuni tullonna lagaho yineemmoti babbaxino ilaalaamenna xeichaame baatto amaddino gobbaati ilaalaamete dancha ayyerete gade afiratenna xeichaamete iibbillu heeranno qooxeessaati.

daga amaalete mine ofolte babbaxitino hajo aana hasaabbanni afantanno daga babbaxitino haja aana hasaabbanna sidaamu midii netiworkenna oromiyu midii netiworke kaameeru agelgiloote woyi qiretsu qiretsu agelgiloote.